Manggoy mittaa ayfetuppe issuwa gidishin ikka ayfiyo wodiyan keehippe daro go'aa asaa naatussi immees. Bayzzin biraakka ekkees. Miikko irxxi, woppu oottees. Ha manggoy aappun aginan ayfidi gakkanawu danddayi?

awaykka biron kiyiyidi de'iyaage tohossa baggan ageho beettees. a achchan qassi keehi xoqqa biittaykka hageyo laa aybba lo''i ubbasaykka aaki uttiis.

Issi aayyiya de'iyara we donuwa ciishsha giddon donuwa oykkada haa simmada eqqaasu. Akka qassi bullukko malatiyaba maayada bootta shaashiya huuphiyan qachchada donuwa giddon eqqa uttaasu.

Qayssiriya giyooge kattidi miyooge suuttaa maadees giidi asay daroto ee katti kattidi shorbaakka uyees, unkkuwakka mees, yaatiyoge beetees tana ubba mama giidi ita lamoyii, laa ayba lo'ii? ayba mama gii

Asay ubbay issisaa shiiqidi ba naatuugaa paaciya aawayikka ya bagga miyyiyan ba na'aa paaciya be'ees. Habaggaara habaggaara qassi aayyiyakka ba na'aa paaciya be'idi iita poocammiidi ufayittiiddi de'oosona. Laa ayiba l'iyoona ubbatikka!.

Shuchchaappenne birataappenne oosettida keetti diyagee la ayba lo'ii hagee intteyyo beettanddeeshsha. Ogeekka qassi kaamee biyo ogee adussayi ayba lo'iyabayi de"Ii. A achchaanikka qassi mitta malatiyabata hara hara dumma dumma qommotikka de'oosona. La ayba lo'ii!

Cora qommo issi biittaa qonccissanaw maaddiya malatati de'oosona. Hegetikka banddra bollan xaafetiya woykko tiyyetiya qalametu meraykka de'ees. Maata milatiyaa, adl''e mera ciishshaynne zo'oy des. Hageetuppe adl"e mera ciishshay aybba qonccissii?

Ammanuwaa orttodokissiya, qaalewotiya, hiywotqaaliyaa i asay oonikka badosan ammaniyo woossiyo keettaa gidene? Hegankka taani ammanayiyda de'ays. Inttekka ammaniyiydi de'etiy?

Qooriyan wotiyo puulatanawu maadiya miishshay de'ees. Hegeekka darottoo asaa na'ay alleequwaassi bantta ogiya woykko issi puula sohuwa biidi banttana aleeqqanawu go'ettiyogeeta gidishin etappekka issuwa sunttaa oona gaanee?